Owa loloka ootyepisa dhoshinanena? Ila nena wi ikongele oontanga dhoye ndhoka dha za momapya, opo wi ikangele e to ningi omagadhi goye gomolutu. Oontanga odhi na oovitamine dha yoolokathana molutu dho odha simana unene.

Nonando onkalo oya nayipala moosikola, iipundi oya teka, uunona owuli tawu mono elongo wakuutumba kiipundi kaayili nawa niitaafula ya teka. Epangelo nali tale po nawa.

Metale lyoohi otu na mo oohi dhOshiwambo, ano kadhi shi omasipangela. Ila nena wu ye wi monene ohi yoye, e to yi teleke nawa wa tula mo omagadhi tayi tokola elaka.

Nonando kaku na shiyenga shanangombe oto vulu okukuna omboga yoye yopashinanena, ndjoka hayi tekelwa nomeya. Kayi na nande uudhigu, otayi mene ya hapa nawa e to ningi shoka wa hala.

Pomatala ohatu mono po iinima ya yoolokathana ngaashi, omahangu, omapungu, iilyawala osho wo iikwawo yilwe ya gwedhwa po. Imonena ano iipalutha yoye yomegumbo koondando dhi li pevi elela.

Ongolo osho oshinamwenyo oshiwanawa noonkondo. Ohashi eta eliko moNamibia okupitila maatalelipo, oshoka aatalelipo oye hole okumona Ongolo, oshoka ohayi monika nawa.

Omeya gomomatale ogo hatu longitha momagumbo getu oshoka tse otwa itaala moonkatse dhetu dhoka dhetulonga kutya omuluudhe ihasi koombahiteli, mbyoka iinima yaatiligane.

Ngele kwalokwa nawa omeya ohaga kala taga monika nawa meshito. Iimeno ohayi taamba etayi nu omeya nomidhi dhawo etayi kala yaziza nawa. Iinima aihe ohayi hapa nawa.

Ethimbo lyongaashingeyi ohatu lungakanitha evi lyetu nuuhoho neshina ndyoka lyopashinanena, ndele ihatu monowe iihuna ngaashi aakulu yonale kwali haya longitha omatemo.

Owaloloka oondjuhwa dhoka hadhi wendwa opo dhi ninge onene ano , ngele owaloloka ino pumbwa okutila otatu ku kongele oondjuhwa yoshiwambo ndjoka yina omulyo tagu tokola elaka.

Shiyenga shaNangombe gwonuumvo okwe gadhenga po nawa. Oonewewe oshowo oongombe dhetu itadhi kadhengwa kuNakiidhi kaAlweenya. Omwiidhi ogwa gwana nawa.

Pethimbo lyanakanena ihatu papula we ngaashi oonkatse dhomitse dha toka dhali hadhi ningi pethimbo ndiya ka, tse ohatu longitha omambakumbaku oku longa noku papula omapya getu.

Ondjamba ndjoka ya nika oshiponga, oyo oshinamwenyo moNamibia tuna natango. Ashike oshina ano iiyemo oyindji. Oshina ngaashi etudhi lyasho, ano iiyekelwahi yasho hali longithwa okwiinyukumina okukeelela ano eshikisha nokupanga omukolo.

Ontsa oyo ondhila onandunge moshilongo shetu ohayi mono kokule yo ohayi vulu okukulondodha, oshoka oya tseyika nawa oyina elago monkalamwenyo.

Kahenge oshinamwenyo shashitikika, shi na omakutsi omanene sho ohashi pitithile omeya komunino gwasho ano opo shivule okutula mokana. Okanamwenyo okawanawa.

Nakiidhi kaalweenya okuli wo nomoondhila dhokegulu oshoka Shiyenga shaNangombe inayi ga dhenga pevi ga gwana. Iimeno inayi tula ko oonsheno opo oondhila shivule okulya.

Inolimbililwa kutya etemo oto keli egeka peni Ila ko Gondwana okuna omuzile gwatalala nawa ko okuna iikulya, oondja tadhi tokola elaka

Oopoloyeka ndhoka hadhi vulu okugandja iilonga moshigwana, oopoloyeka ngaashi dhoohi, osho wo oopoloyeka dhiimeno ndhoka hadhi vulu okugandja iiyimati koshigwana nokulonga aanona sha.

Oopoloyeka dhoohuhwa dhoka hadhi munwa moAfrika, odhina oombongo. Ano ondjato ota yeende tayi hala oku gwa mo omolwa oombongo dha ningwa koondjuhwa nomayi .

Ehala ta li monika nawa li na uunshitwe wa ziza nawa. Owu na iinima oyindji momadhiladhilo? Ila nena huka oku na iinima tayi monika nawa. Ila! Oku na ombepo tayi pepe nawa.

Okwiimonena iiyemo moshilongo shetu oshipu, oto vulu oku kuna uumeno mboka uushona eto tameke oku wu fanditha koondando dhili pevi, ito si we ondjala.

Eshito olyo opala. Okandombo hano okatoye taka tokola elaka. Omulyo gwako ogwa fa gondjuhwa ya kangwa momagadhi. Omulyo gwako ogwa fa gwepapaya.

Onduli oyina othingo ondendeka ndyoka tayi vulu okulya kondungu yomuti hoka itaku adhika we nande oko shinamwenyo shilwe. Onduli yoyo ombwanawa ndyoka hayi longo unona wetu pamuthigululwakalo gwaNamibia.

Owa dhigupalelwa komadhiladhilo ila nena koNamib desert nomuholike goye etamu uvitha nawa, mu li pombepo tayi dhenge nawa wu ye wu vululukithe omadhilaadhilo goye.

Uudhila owo oshinamwenyo tu hole unene oshoka oha wu tu pendula ongula onene wu li komiti tawu imbi, opo wu tu londodhe kutya etango oli li pokupita.

Iilonga yokoonyala oya simana noonkondo. Iipilangi ohayi vulu okuninga iinima yopashinanena lela kaahongi ya pyokoka nawa mboka yi ilonga koosikola dha yoolokathana.

Uunamapya moNamibia ano uundjama uushona wathigwapo kooyina otawu pewa omahini kaanafaalama moonfaalama moka muna esoloshimpwiyu. Ila wutale uundjambona ano tawu pewa omahini.

Iiyanda okulila miihaya. Tse pAshiwambo shetu otuna omatiti, to vulu okulila mo oshikulya kehe, onyama kehe kutya ondjuhwa ya thulwa nawa kayi na nande efufu ya yela, yo oyina uundjolowele.

Otu na iikwamboga, ano tu na omboga ndjoka hatu kunu ano moNamibia. Omboga ndjoka yi na oovitamine dha yoolokathana. Kala wu na oshikunino shoye megumbo okupalutha aakwanezimo lyoye.

Ngulungulu okwetu shitila evi lyetu lyoopala, oondundu, iimeno yayoolokathana, moka tatu vulu okuninga oondjila, dhiihauto yetu yopashinanena.

Aatiligane mboka yeya moshilongo mu, yetukutha kohi yo yetukutha konima yesiga, ihatuvulu we okulima koonyala nenge okukuna koonyala, eshina lyokukuna nolyokulima opo lili.

Ino limbililwa kutya epya lyoye oto li longo ngiini nonande oli kale ngaa enene . Tse otu li pethimbo lyopashinanena otwa huma komeho. Embakumbaku ohali mana moowili mbali ashike.

Opoloyeka ndhoka tadhi kwathele aagundjuka moshigwana , iimeno mbyoka ano tayi ka kunwa opo yi ete iiyimati okulonga uunona wetu monakuyiwa kutya aantu ohayaongo momapya yo ohaya kunu ano iinima yayoolokathana.

Akutu hewa, omuti gwayela kaaguna nande oshike. Okadhila taka kotha kaakena shoka taka li. Iipalutha oya pumba omolwa shiyenga sha nangombe inaa gwana nawa.

Ekwanekamba ano Shimbungu okuna uumbanda. Oshinamwenyo sha tseyika nawa hashi kala mokuti, shoka shina uumbanda, ashike oshina woo ondapo.

Oongatse dhoka dhaka lala nale, okwali hadhi tu lombwele kombinga ya kandjambanga, ashike tse pashinanena otuna kandjambanga gwetu ngoka ha longopo iilonga ayihe shoye oku shinga owala.

Shiyenga shaNangombe inayi dhenga omata gagwana nawa pevi, omapungu ogasapo komutenya oshoka omeya inaga gwana nawa. Omapungu itatu ggavuluwe okugalya.

Owa gwililwa po ko madhiladhilo ,kushi kutya oto munu shike? Ikongela ano oofaalama yoye yoombaka, eto munu oombaka dhoye, to tameke na mbali, oho haluka dha ninga odhindji, opo ngoye wu vule ano okupalutha aakwanezimo lyoye.

Omungome gopashiwambo gwa ningwa ano muusila womahangu. Otatu tulamo omahuku eta tu gu kanga nawa nawa ano peha lyoku kalanda omboloto kositola omungome gwa ngomekeka nawa.

Kandjambanga gwetu ngoka ali ha popiwa kaakulu yetu yonale tse moshinanena otuna kandjambanga gwetu nguka ngoka halongo ano mo minute gumwe ye okwa mana nale epya alihe.

Owalimbililwa ano konkalamwenyo kushi kutya otolanditha shikee? opena ongeshefa yomayi ano ikongela oondjuhwa dhoye dhoka tadhikutendulile omayi etolanditha kondando elela opongaa wupaluthe oohembundangele yoye.

Ontsa oya tseyika nawa muAfrika. Okadhila hoka ka kotoka , hoka haka vuku oku kutha po iinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga ngaashi omayoka, osho wo mbyoka ha yi kala kohi yomeya. Oyi hole wo pomeya ga yela nawa, yo oha yi mono kokule.

Oondjuhwa, oombaka kala wu na ano oshikunino shoye nenge ndi tye ofaalama yoondjuhwa. Ino mona iihuna imonena ano ongeshefa yi na ongushu e to imonene oshimaliwa shoye mokulanditha oondjuhwa dhoye noombaka dhoye.

Kalunga kaNangombe pamba iishita yemwene, okwa shiti eshito lye lyuukilila, kombinga yimwe okwa tulako omamanya kombinga yimwe okwa tulako evi lyokulima.

Etale moka tatu vulu okumuna oohi dhoka ooshona sigo tadhikoko, tatudhi tulilemo iikulya opo dhivule okweeta iiyemo moshigwana nokukwathela aanasikola.